Ha misiliyan nuuni be'iiddi de'iyoogee, baalotaa yamiyaa geetettees. beni Yaadigeppe ha ekkidi Toophphiyaa asaa kaalettiiddi de'iyaa gita yamiyaa geetettees. Biittan daro laamiya Wolayttan gidin Toophphiyan daro laamiya ehiiddi de'iyaa yametuppe issuwa.

Heezzu asati Wolaytta wogaa maayuwa maayidi eqqidaageeti beettoosona. Ushachcha baggaara de'iya bitanee Wolaytta wogaa qonccissiya hadiya, baraneexaa huuphiyan aattidaagee/wottidaagee beettees. Naa"u maccaageeti A miyyiyan eqqqaageeti beettoosona. Etappe guyye baggaara dumma mittatinne maatati mokki uttidaageeti beettoosona.

Wolayttan erettidda dursanchchatti heezzatti sintta baggara uttiddi ka'iddinne haasayddi diyagetti beettosona. Ettappe guye baggara na"uushshachchanne hadrssa baggara attumma naatti duriddi diyagetti beettossona. Ettappe guye haakkidi mittay dumma qassi ambba puulayiyo mittay tokketti uttidagge beettes.

Keehippe cora ammaniya asati issippe uttageeti bettoosona. eta meecciya asti eta meechcha meecciyaageeti beettoosona. eti eqqidoosona shuchchappe haattay giigi uttaage beettees.

Issi keettaa asay issippe shiiqqidi pootuwaa denddiyaageti beettosona. issi ayeeranne heezzu naaturaa de"oosona. heezzu naatuppe issina macca na"a, na'ati attuma naati beettoosona eti ubbaykka wollaytta woga mayuwa dungguzaa maayi uttirosona.

wolaytta qaxanan de'iya qaale hiwote ammano kettata huuphe kaalettiya gadaawaa manta boota abrihaama be'iiddi de'oos. I pompa oyiqqidi haasayiidi diyaagee beetees. appe guye bagaara qassi dumma dumma hara bonchetida amanuwa aawati miyyiyan uttidaageti beetoosona.

wolaytta eretidda yettanchcha pishanne milkkanoy aara qassi a yettan duriyaa cora asati wolaytta wogaa maayuwaa maayyid aara de'iyaageti beettosona. issoy sinttara eqqidaagee gonddaliya oyqqi uttiis. harati qassi cachcha za; iyanne xurumbba punidde de'oosona.

Wolaytta sodo yunburshshiya shuchcha be'etees. A dirida shuchchappe gigida dirssay beetees. A miyiyan qassi ogekka beetees. Sintta baggaara cora keettati ogiyappe hefinttabaggan deiyageti beetosona. Mittay beetees; dumma dumma meretatika beetosona.

Misiliyan nuni beidi deiyogee urqqape merettida so giddo miishshata beido deos. Hiillanchay daroto urqape medhdhidi hanin asaay giyape shamidi baso hagazasi goettiyo miishshape issuwa. A sunttayka Jabbana geetetees. A miiyiyan zambbele de'ees. Macca asaayka a miiyiyan eqqi uttidaga dbeesses.

amaritida asay haataa duuqiidi diyage beetees, issi pultoy asaayo hagazaa duqiyaga beetees, etappe guye bagaara mitaykka hara dummabati beetosona.

haattaa ehiyogan darotoo hagzzaa immiya koday haatta duuqiyogee beettes. sintta bagaara qassi haatta ehiyoge beettes, ddumma dumma hara batikka de'oososna.

Gita kaamee ogiyaara kanttidi de'iyagee beettees. Appe ushshachcha baggaara cora asay kanttidi de'iyagee beettees etappe sintta baggaara koorinttiya poo'uwa aatiya mittay eqqi uttidaagee beettees, guye baggara qassi keettaaay beettees gidduwan ambbaa lo'itiyobati hara mittati tohetti uttiraageetikka beettoosona.

Goshshaa oosoti keehippe lo'iya hanottan biron gakkidi deiyageti beetosona. Ubbaykka ayfiyaa immanasi wode gakkin ciishshaa ciiyidi deiyageti beetosona. Eta ubbassika maataa meeray de'ees.

Wolayttattuwa doonaa luxiyo oyddantta kifiliya maxaafa be'iidi de"oos , Appe bolla bagga ushshachcha baggaara Toophphiya banddiray de'ees. Haddirssa baggaara qassi tohossa toophphiya dalgga manttiya kase wode banddiray de'ees, eta naa'aappekka garssa baggaara qassi wolaytta wogaa qonccissiya hadiya meray de'iyo banddiray de'ees.

issi macca nayiyaa beettawus. huuphiyaa huuhpiyaa giigiyo keetta baada dadettada giigia uttidooge beettees. huuphiyayyo gaxa heeran gozdda mala aatta uttidooge beettees. ippe sintta baggara qassi lo'iyaa meray de'iyo keettay de'iyooge beettees.

goshaa muruttay timaatimee qaueti utidaage des, eta gidon bagati teeridosona hagaa sunttay timaatimmiya geetetes, goshaa ayfetuppe issuwa.

Misiliyan nuni be'idi deiyoge gooshshane gooshsha ayfe oossotta be'idi de'os. Daroto gooshshanchay keehipe naggiyoganine diriyogan gakidi ayfiya immiya miittata be'os. Guyye baggara pappayay ayfi uttidaga mala be'idi de'os.

wolaytta tohuwaa ciitay issippe shiiqqi uttidageeti beettoosona. eti eqqidoogee zo'o biittay beettees. dumma qassi ha cittara eta kalettiyaa gadawatti na"ati eqqi uttidaageti beettooosona. ettappe guyye baggaara miittay beettees.

cora asay issippe shiiqidaage uttidaaga be'oos. darotoo haga bolli kushiyae eti lo''ena hanotan woykko issipetettay muliya garssan baynnagaa bessoosona. etappe guyye baggara keettay des. kase wolaytta wode asay mali makkidi agiddo wolaytta banddiray beettees.

Abo huteeliya woykko kattaa keettaa erissuwa xifete xaafettidi kaqqetti uttidaage beettees, appe myee baggaara keettay keexetti uttidaagee beettees appe bolla baggaara poo'uwa aattiya wodoro malatiyaaba kaqqettidi uttidaage beettees. qassi poo'uwaa aattiya mittay eqqi uttida koorinttiya mittaa eqqi uttidaagekka beettees.

ora asay issippe shiiqidi bantta ammanuwaba yexxiyaageeta be'oos; eti ubbaykka zo'o maayuwa maayi uttidoosona, etappe guyye baggara Toophiyaa banddiray de'ees; etappe guyye baggara qassi zambba malatiya mittay katama puulayanayo toheti uttiis.

zal''e oosoti beettoosona,. sintta baggaara oydde des, goday qassi bootta meray diyooban tiyyeti uttiidaage beettees. Jarkkane beettees. Mirinda ushshay beettees. Juussekka beettees. hara dumma dummabati zal''e oosoti beettoosona.

Misile nuun be'iyoy keehippe puualatid giigi keetta be'oos; appe sintta baggara mery de'iyo kaamiyaa be'oos; guyye baggara qassi mittay de'iyaaga mala be'oos, sinttaa baggara asay hemettanassinne kanttanassi giigida ogiyaa be'oos

Cora asay issippe de'iyageeti beettoosona. Eti ubbaykka gatimaa woykko guufiya oykki uttidosona. Eta giddon keehippe wolqqaama gidida asati maahiya woridi maahiya calaa woykko galbbaa maayi uttidaageeti beettoosona. Etappe guyye baggaara qassi manggoy beettees keettay dumma dumma harabatikka beettoosona.

hare gaaree dumma so miishshata ekkidi caanidi woyikko biiddi diyaage beettees. appe ha baggaara shuchchappe giigi uttida pooqe beettees. yabaggaara dirssay diretti uttidaagee beettees. hara dumma mittati doosona. yeechchay uuttaagee beettees.

keehippe lo''iya haontan shuchchappe keexxetida keettay beettees. Appe sintta baggara ambba pulayanassi tokkido mittay beettees, kaame hemettiyaage beettees, asay qassi ba ogiyaara ya ha kanttide de'iyaage beettees.

Dere asa xaafo keettay beettees woykko zal'e bankketi keettay beettees. eta garssan oottiya kawo oosanchchati beettoosona. Eta sinttan wode ehiido komppiteriya malatiyaabay dees. Eti uttido oydde beettees. Hara dumma dumma eta giddon soon lo''iyaabaati beettoosona.

Attuma naati huuphiyaa qanxxetiyo wotkko giigeriyo keettay beettees. Etappe sintta baggara heezzu naati huuphiyaa qanxxetri uttidaageeti bolla baggaara pootoy bessiyaage de'ees. Sintta baggaara eta ha besside de'iyaa heregay beettees. Oyddiya bolli I qassi huuphiyaa qanxxissiyaage utti uttidoogee beettees. Hara Dumma dumma he keettan go"etiyoobati beettoosona.

Luxanchchati issippe shiiqodi luxidi de'iyaageeti beettoosona. Etikka qassi bantta tamariyooba bolli xaafide de'iyaageeti beettoosona. Eti ubbaykka maatyido maayyoy maata malatiya maayyuwa maatyi uttidoosoan. Etappe guyye baggaaragoday qassi bootta meran tiyyeti uttidaage beettees. Garssaeti yexxiyoosay qassi shuchcappe ooseti uttidaage beettees.

Keehippe cora asay goshshaa oosuwa xeellanawu biidaageeti beettoosona. Etappe ushachcha baggaaranne haddirssa baggaara muuzee keehippe lo'iya hanotan gakkiiddi de'iyagee beettees. Eta hemettiyosan sintta baggaara eta sinttawu efiya ogee beettees. Etappe qassi qassi haakkidi wogga xoqqa deree de'iyagee beettees.

Keehiippe lo"iya sohuwan mushuuriyaanne qassi mushuuriyo kaasiya i laggeti o bonchchidi yiidaageeti beettoosona. ippe guye baggaara maayo malatiyaaban dugeta boottabay yeerettuutiraagee beettees. qassi eta miyyiyan so gidduwaa puleeno mitta malatiyaabaa soni wotti wottidoogee beettees.

Daro cora asay ammano ketti yi uttidaba malattees. komporosee kiyin shiiqi uttida keehipe qoodin wurenna asay de'es. eta miyiyaan eta woossiyoo keettaa qonccisiyaa xuufee gidduwaan eqqidagee beettees. bolla bagaara qorqqoruwan kametti uttida keettay beettees. mittay ha qorqqoruwaa tookki eqqidaagee mittaykka beettees. ya bagga baggara manggoy dees. muuzzee des apikaadoy dumma dumma kattaa ayfeti doosona.

meretati beettoosana mittay beetteesi maatay dees qassi qiibaa woykko solddi woykko herchchi ekkiya biittay beetteesi hefinttaara qassi dere qiibaa xoqqi ekkiya dere beettees

wolayttan erattira yettanchchaa didi gaaga beiddi de'o a miyyiya naa''' qiiba nati duriidi de'iyaageeti beettoosona eti eqqidosay keife lo''iya maatay mokki uttidaagee beettees etappe guye baggaara haahuwan xooqqa dere de'iyaagee beettees

misiliyan nuuni be'iidi de'iyoy qeeri naati ogiyaa kantiidi de'iyaageetia be'oos, etappe guye bagaara kaamee haa kantiidi de'ees. mitay dumma dumma meretati de'oosona etappe ya bagaara hadiya qonccissiyagee de''es.

zal7e keettai dumma ammanuwaa keettaassi koshshiya miishata oiki uttidaagee tees ya baggaara mairiyaami silee beetees salo malatiyaa maraajiyooban tiyetuttidaagee beettees qiibanaaiqqassi itoophphiyaa banddaraa malatiyaaban qachchuuttidaageebee ha baggaara dumma dumma ammano keessona

anaaxa woykko keettaa giigissiyaagee keexxiidi de'iyoogaa mala beettees. xooratta mittay biron keettaa keettana qottidaagee amiiyan beetteesi. keexxiyoosaappe ya baggaara badalay de'iyaagee beetteesi mittay deesi maatay dees dumma dumma arabatikka beettoosona

Keehiippe poulattida geettay beettees. garssa bagga wuygee shuchchaappenne hara siraamike malatiyaabatuppe hoosettuuttidaageebeetee sintta baggaara qassi keehiippe lo"iya chiishay de'iyaagee beettees. goye baggaara qassi pernniihcheree oosettidaageeka beettees.

aaa luxanchchati issi kifiliyan uttidi luxiidi de7iyaageeti beettoosona. eti ubbaikka so7o merai de7iyoobaa maayootidaageeti beettoosona eta sinttan eqqidi eta luxisiyaa ranchchai luxisiidi de7iyaagee beettes.

Misiliya nuuni be'iddi de'iyoo bonchchettida godattiyo Irasho Ababacho be'iddi doos, wolaytta moottaa zoretta keetta kaalettiya gadaayiyo be'os, ippe guyye baggaara Toophphiyaa banddiray de'ees. sintta baggaara cenggurssa aattiya pomppay de'ees. ippe qassi sintta bagarakka i oonattetta qonccissiyaa xuufe de'iyooga malaa be'oos.

goshora goshshaa oosotinne aifeti beettoosona biron gakkidi de'iya uuttai oikko maalee de'iyaagee beetteessi amiyyiyan manggoynne abkkaadoy beettees hara dumma goshshaa oosoti beettoosona issi maccaasiyaa qassi goshshaa oosuwaa garssan de'iyaara beettooya baggaara qassi sintta baggaara keettaykka beettees

Wolaytta wogaa maayoi hade woykko dungguzai ooratta meran giigidaagaa erisanaassi maayoti asati beettoosona etappe guye baggaara mittai de'ees. keettay de'ees. eti eqquttirosan keyippe lo"iya maatay moki uttidaage beettes.

so miishatuppe issuwaa gidida gandday dees. a miyyiyan sainee de7iyaageebeettees sainiyaapimittaikka zin"i uttiraagee beettees. i uttiri biittaa bolla gidiyoo gam"ana beetees qassi godai bulla merai de'yooban tietu uttiraageekka beettees.

zal''iyanni zal''e goosoti beettoosona miyyiyani hara keettay diyaagee beettees keettaapi guyye baggara mittayi diyaagee beettees sintta baggaara motoore eqqidaagee beetees biittay beeteesi buttutoyi zal'e keettan de'iyaageekka beetees

Misiliyaan nuuni be'ide de'iyoogee zanaqa sohuwaanne shemppiyo sohuwaa gidiyooga mala be'oos, darotto asay ba laammoti asaraa tukkiyanne hara harabakka ka'iyoobata ka'idi uttidi aatiyo sohuwa gidiyo mala be'oos; oyde issippe shiiqidi uttidaage misiliyaan beettees; biratappe oosetidda qassi gorddiyo karekka de'iyooga be'oos.

wolaittan de7iya luxetta keettatuppe eran leqqiya liiqaa luuxetta keettaa luxanchchati issippe uttidi luuxiidi de7iyaageeti beettoosona keippe corati de7oosona etappe gidduwan issoi eqqidaagee beettees

goshshanchcha gaden zerettida maata meray de'iyo biron gakkiiddi de'iya woykko yalaga lokkomaa be'eettees eti biron yalaga gidiroogaappe dendidaagan biron turaa yeddidi de'iyoogaa mala misilee bessees

Benni wolaytta wurssatta kaawoaais muleerakka misiilee kareta marai de'iyooban tiyetti uttiraagee beettees. qooriyan qasi kuta malatiyaabai boottabai de'ees. muleera qassi mayro shuraabee qasi kareta gidiyaagee beettees.

wolaitta soodo yumbburshshiyaa oonatettaa qonccissiya xuufee xaafettidi xaapfilan kaqqetti uttidaagee beetteesi appe sintta baggaara keettai de7iyaagee beetteesi duma hara mittatika beettoosona

issi bitane wolaitta wogaa maayuwaa mayidi pomppaa oiqqidi haasayiddi de7iyaagaa beettees. appe guyye baggaara lo77iya hanotan makkuuttida maata merai de7iyoobaati makkuutidaageeti beettoosona. guye baggaara qassi keettai shuchcha keettai keexetti uttidaageekka beettees.

wolaytta wurssetta kawoy mantta xoona gaagi beetees a misiiliya muleera karettabaappe siiletti uttidaagee beettees qassi ba kawotettaakaa baa huuphiyaa wotti uttidoogee beettees i mayido maayoy karetta gidiyoogaa mala beettees

Kuwasiyaa citati beettoosona haddirssa baggaara wolaytta dichchaa tohuwaa kuwaasiyaa citay beettesi ushachcha baggaara qassi geeshsha gorggisiyaa tohwaa kuwaasiyaa citay beettees etappe goye baggaara eta minttettanawu shiiqida eta minttettiya asati corattidi de'iyaageeti beettoosona

wolaytta mootaa kawotettaa manddaraa haggaaza miya xifati keettaa xuufee xaafetti uttidaagee beettees a xuufee xaafetti diyo salo malatiya meray de'iyooban keexxettidaagee beettees ayyo qassi bolla baggaara boota meray de'iyaagee beettees

ani naa'i uttidi goggiyaa haattaa woikko shaafaa xeelliidi de'iyaagee beettees appe hefintteba gaara naa''u mentte soossoi ulaittan taari ke sootuppe issuwaa gidida ajjooraa soossoi beettees ajjooraa soossuwaa qassi naa''an shaakkida gidduwan xaha malatiyaabatinne mittaynne maatay mokki uttidaagee beettees

Keehippe lo"iyaa hanotan giigidanne puulattida keettay beettes. Ayyo wuygee lo"iyaa meray diyoogan tiyetti uttidaagee beettes. Miyiyaara maayo milatiyaabati qassi kaqetti uttidaageetikka beettoosona.

Shimaynne harippan maayuwa danddi diyage beettes. Appe sinttan baggaara i maayuwa sikkanaw maadetiyo dumma dumma kiretti beettoosona, appe guyye baggara shuchchan giigida goday beettees.

naa"u asati sintta baggaara eqqidaageeti beettoosona. issoy sintta baggaara eqqidaage wolattta banddiraa tookki uttidaagee beettees. I maayido maayoy bootta shuraabiyaanne bootta bolaaliyaa gixxi uttidaagee beetteess. Etappe guye baggaara cora asay diyaageeti beettoosona. maatay beettees. xiida malatiyaa hara mitteykka beettees.

seeraa naagissiyaageeti woykko saruwaa awatee issi heeraa asaa issippe shiishshidi zoratissiddi de'iyaageeti beettoosona. asatu garssan attumanne maccaa asatay beettoosona ashiishshido asai maataa bolli uttuuttidaogee beettees etappe guye baggaara qassi mittay dicciidi deyiya mittay beettees. guye baggaara qassi lo'iya keettai shuchchaappe giigi uttidaagee beettees.

coraa asay issippe de'iyaagee beettees eta giddon wolaytta wogaa maayuwaa maayi uttida hadiyaa maayi uttira asati beettoosona hagee coraa asay shiiqiyoy wolayttan daroto laytta laame baala gifaataa bonchchanawu asay issippe shiiqiyogaa bettees lo'iya dumma dumma kuway de'iyoobaati keexetti uttiraageeti beettoosona mittay beettees ha baggaara eta shiiquwaa erssiyaa xuufe xaafetti utiraagee beettees

kaame ba ogiyaara biide de'iyaage beettes, ushachcha baggaaranne hadirssa baggaara korinttiyaa po'uwanne mitta eqqi uttidaagee beettees, issi baggaara qassi mittaykka de'iyaage beettees, sintta baggaraa keettay de'iyaage beettees. cora asay ogiyaara biidi de'iyaage beettees, etappe sintta baggaara qassi kaame haray biidi de'iyaage beettes.

paatiyaa maccaasiyaa giyaabaara dumma dumma bukurata oichchada pomppan haasayissaidda issi bitania haasayissaidda diyaara beettoosi ipeguwaa baggaara coraa saiddees miyyan qasi hara dumma zal7e oosoti beettoosina sintta baggaara keettai beettees keettaa miyyan qasi qorqqoran direttuttida dirssai de7iyaageekka beettees

uushachcha baggaaranne haddirssa baggaara keettay keetettii de'iyaagee beetteessi eta keexxanaassi giigi uxxira mettay qanxetti giig uxxiiraa isippe diyaagee beettees ha baggaara qassi dumma kattaa ayfeti lokkooma malatiyaabati beettoosona

Seeraa naagissiyaageeti kaamee kanttiyoosaara asai kanttana mala dumma meran ogiyaa tiyidi de'iyaageeti beettoosona. etappe guye baggaara kehippe lo'iya hanotan keetattuttira keettai beetteesi motoore beetteesi kaamee beetteesi cora asay qassi ogiyaara kanttidi de'iyaageetikka beettoosona.

keehippe polatti uttida ambbay beettees. ambbaafulano dumma dumma mittata tokki uttidoogeetu bolli korinttiyaa xomppiyaa gidduwaara qachchuuttirookeeppa ididdiyaagee beettees. qassi birataappe direttida borssay dees so peliyoosa barin woykko penggiyan motore eqqidaagee beettees.

keettay keexxeti uttidaagee beettees. ape sintta baggaara dirssay diretti utiis. guye baggaara uuttay dees dumma dumma kattaa ayfeti doosona. mittay dees. guye baggaara haahuwan qassi deretinne dumma dumma mitaati beettoosona hagaa keettaa sunttay qassi leemo keetaa geetettees.

beni wolaitta worssetta kahuwaa toona gaagga siiliyaa oiqqida xuufiyara de7iya maxaafati uttidaagee beetteessi amiyyiyankka hara maxaafati de7iyaageeti beettosona eti uttidoi eta oottiyobaa bolliuttuuttiraageeti doosona

profesoriyaa wodaajo asappa oduwaa aattiyaaban attidi aasayiddi de'iyaagaa beetteettees polotikkanne asa naatu maataassi olettiyaagaa gidiyoogaa mala sintta baggaara diya xuufe a oonatettaa qonccissees appe guye baggaara maata meray de'iyoobai beettees

dumma dumma zal77iya oosoti micetti uttidaageeti beettoosona. a baizziyaagee sintta baggaara eqqi uttidaagee beettees. ha baggaara qassi issi bitanee xomppiyaa baa shamiiri de7iyaagee beettees miyyiyan qassi paafayaa baizziyaageeti doosona appe ya baggaara qassi zambbilee dees dumma qassi shuchchaykka beettees.

naaci maayoti puutuwaa suqqieidi de7iyaageeti beettoosona eti uttidoogaa sunttai shixxaageetettees guuttaa gobbaappe giigees eti uttidosan maataidees etappe guye baggaara qasi hara mittaai beettees hara dumma dumma meretatikka beettoosona

Heeraa asiyaassi dumma gaazaa immiya miishati beettoosona naa"o motooree eqqidaagee beettees issi motoriyaa bolli motoriyaa godday kiuuttidaagee beettees. eti emettanau giiguuttida sohoy beettees. shuchcha keetai miyyiyan keetattu tiraagee beettees appe gueba gara qassi korinttiyaa shubaikkanttu tiraagee beettees.

Cora asati issippe yaa'aa shiiqi uttidaageti beettoosona. eta gidoppe issoy seeraa naagissiyaa gaadaway dees. hara dumma dumma kawo oosanchchati doosona. etappe guye baggaara mittay dees. hara motoriyaa malatiyaabati beettoosona. keettayikka etappe gye baggaara dees.

wogaa xalee biittaa bolli tohetti uuttidaagee beetteessi ha xaliyaa sunttay woraa wosalluwaa' geetettiyoogan erettees. appe sintta baggaara dumma hara kattaa ayfeti mokkiiddi de'iyaageeti beettoosona

Maayiyo keettaa qonjcissiya xuufee xaafettidi kaketti uttidaageebeettees he xuufiyaa bolli ushachcha baggaaranni Haddirssa baggaaraa issi attumanaara isshe macchaanaira de'iyaageeti beettoosana. silkkiyaa paidoi garssa baggaaraa xaafettiduttaagee beetteesi qassi garssa geliyoosa heeran ashanggulutee maayuwaa mayzi uuttidoogee beettees.

kiaippe lo77iyaane puulattida soohoi giiguuttiraagee beettees ayyo godai adil7 imeraidiyooban tiye tuutiraagee beettees hara penggeekka giiguuttiraagee beettees wuigee qassi shuchchaappe oosettiri giig uuttiraagee beettees hara gidduwan qassi uttiyo oidetikka lo77iyaa hanotan giiguuttiraageeti beettoosona

anjja oyggo waalu mizati maataa miriddeegeetii beettoosona. a xabuwon eta xabuwan issi bitanee quttiraagee beettassi etappe ya baggaara hara mittati toytuttiraagee biitii beettoosona. shooqan qassi kattay zeretidaageekka beettees. appe ya baggaara keettay de'ees. hegeekka beettees.

so medoosati beettoosona ha baggaara qiibaa gastti ekkiya booray beetteesi issi mirggoi woykko qiibaa galoti ekkiya maray ha yiidi deyaagii beetteesi meta sinttan qassi birommokiidi de'iya maatay desi guyye baggaara qassi derssay deretti uttidaagee beettees

kehippee puulattida sohoy de7ees guwe baggaara godai boota meranttietutiis puuppai zo7o puuppai qassi pugettuuttidaagee ka de7es eti qassi banttana wottiyo baa bolli utti uuttidaageeti beettoosona

aano keettan keehiippe coraasai xomppiyoobaa woikko shaamaa oikkidi eqqidaageeti beettoosona etappe giddwan keettaa maaddiya tooki maaddiyaa mittai eqqouttiraageebeettees ushachcha baggaaranne haddirssa baggaarakka mittai hara mittai deis goi baggaara qasi keettai qorqqoro malan diretti uttiraagee beettees

keehippe lo"iyaanne puulattida kiittai beettees. dumma po7oi xompiiddi de'iyaagee beettees. miyyaara qassi ciishai giigi uttidaagee beettees. sintta baggaarakka hara lo"iyaa ciishshai adidhe merai de'iyo ciishshai de'iyaagee beettees.

coraa asay wolaytta keetta giddon eqqidaageeti beettoosona. etappe guyye baggaara qassi zadaloy, zadaluwa bolli qassi mittay doorettidaagee beettees, tuussay beettees, qarxxay qol''uwaa kammanaw eqqidaagee beettees.

kaattaa ayfenne goshshaa murota oosoi iyaashshi quttidaagaa beettees hagee hagaa sunttai misiraa geetettees i qassi a qarcciitay bootta qarcci ciitan kuuttidaagee beetteesi haraykka issoy a miyyiyan de7iyaagee beettees i qassi ottuutturoi biittaa bollhana

so meedoosatuppe issuwaa gidiida waadu woikko paranjja miitai eqqoottidaageebeettoosona mittaara ubbaikka qashettu tirosona haattaa uyanau etassi gafataara haattai shiqoottaageebeetteessi maatayi qassi maanau beettees etappe goye baggaara qassi hara goshshaa aifeti beettoosona

luxanchchati luxiyo keettay keehippe lo''iyaanotan giigi utiraagee beettees shuchchan keexettu tidoogaa mala beettees tiyettid utido qalamee qiibaa bullatti ekkana miran tiyetti ottissi a miyyiyan sintta baggaara dumma dumma mittati beettoosona

aa oosati issippe eqidaageeti beettoosana. aawai gonddalliyaa oikkidi wolaita wogaa maayua hadiyaa maahiyaa worido calamaidi paraa goochi utiraage beeteesi. aayyiya qassi afala danccau tiraara beettoosi aawaa sunttai mantta balchcha wattuusha geetetteesi. olaitta biitan erattiira tuuranchchatuppeissuwaa etappe guwee baggaara deersseenne uuttai tookettidi dichchiidi de7iyaagee de7ees.

wolayttan taarike so giridaageetuppe erettidaagee naa"u mentte ajjoora soosoi beetees eta naa"aa gidduwan shaakkida shuchchainne dumma mittai de'iyoogee beetees appe bolla baggaara dembba soohi de'iyaagee beetees hepintta baggaara qassi xoqqa dere de'iyaageekka beettees.

Issi na'iyaa banddiraa oyqada eqqidaara beettawus banddira miray adil"e malatiyaa meraideesi amayido shuraabiyaassi qassi bica gidiyoogaa mala beetteessi aqassi gixxido bolaalee maata meray de'iyoogaa ippe guye baggaara coraasa eqqidaagee beetteesi ushachcha baggaaranne addirssa baggaara dumma qassi mittaa qommotii beettoosona.

Aawa ogiyaara kanttidi biide de'iyaaga be'oos. Appe ushshachcha baggaaranne haddirssa baggaara badalay, badala tiyyay de'iyaaba milatees. Ha badala miyyiyan qassi maataykka maata de'iyooga bessees. Appe guyyee baggaara hepinttara derenne dumma dumma meretatti de'oosona.

Wolayttawu wogaa qonccissiya hadiya qumaashaa qumaayi uttida na'aay eqqidaagee beettees. baggaara cora asati beettoosona. Eta miyiyan guyyee baggaara qassi shuchchay adussa shuchchay eti maayido maayyo qassi guyyee baggaara de'iyaageeti maayidogeeti ubbaykka bootta.

Toho kuwaassiya citay issippe kaa'idi de'iyaageeti beettoosona. Bahireddaare ambbaynne wolaytta dichchay ka'idi de'iyaageeti beettoosona. Ha eti ka'idi de'iyoosan garssaa baggaara lo'iya maatay mookki uttidaagee beettees. Etappe guye baggaara dirssay giigi uttidage shuchchan giigi uttida geenne asay qassi eta kaassaa be'anayo shiiqida asay uttiyoosay beettees.

dumma dumma zal77ee qommo oosoti beettoosona. eta muliyaa oiqki uttida wodoro malatiyaa bai sintta baggaara de7ees. goye baggaarakkaqqasi hara dumma zal77iya qomoti beettoosona. haree beettees. hara dumma salo malatiya marabaa oiqki uttidabayikka di7iis?

Wolaytta soodo yunburshshiyaa giddon de'iya luuxiyaageeti nabbabbiyo keettay tekinuwaa kamppaasiyan de'iyaagee beetteesi abbe ha baggaara maatai de'iyaagee beetteesi heepiintta baggaa sintta baggaara qassi hara dumma keettati cora keettati keexettu tiraageeti beettoosona.

kawo oosanchchati issippe shiiqiri uttiuttidaagee beettossona eti ubbaikka wolaitta dongguzaa hashiyan komaayudirosona hara adil7merai diyo shuraabiyaa maayudirosona etappe sintta baggaara qassi ciishshainne aattayaara de7iya ailanddee eta sinttan uttiuttiis

Durssanchchati eqqidi issippe duriidi de'iyaageeti beettoosona. issi attuma na'ay gaamuwaa cala maayuuttidaageebeetteesi amiyyiyan oiddu maccanaati afalaa dancciri duriidi de'iyaageeti bettoosona appe yaba garkka qassi hadi aamairi issinne duriiddiyaagee beettees. eti duriyoosan lo"iya maatemmo kuuttidaagee beettees. dumma dumma sharai qassi eti de'iyoosan giiguttidaagee keettatan giiguttaa gidees hegaappe guebaggar mittaikka beettees.

misiliyan nuuni be'iiddi diyoy orttodoogsiya kaalliya woyikko ammaniya asati issippe shiiqidi bantta ammanuwa xeelliyagen yettaa yexxiiddi diyageeta be'os. eta miyyiyan kaame eqqidaage beettes. etappe guyye baggaara keehippe lo'iya hanotan giigida keettay beettes. bagga asay qassi banttassi kuwaa tookki eqqidaageeti beettoosona.

ke7ippe lo77iya caammai beetees ayyo bolla baggai karetta qasi gomppai boota gidiyoogee beetees garssa qasi biitaa yexxiyoosai bullattan ekkeyage beetees awoottiyoobaa bolli uttuuttidaagee beettees

Misiliyan nu be"iiddi diyoogee wolayitta yettanchchaa didi gaaga geetetes. I maayido maayoy ee wolayitta wogaa maayuwa. Woyikko dunguza geetettes. Qooriya kutaa xaaxi wottis. Kushiyan qassi gatimaa oyiqqi wottis. Caammaa bootta vaammaa wotti wottis. Appe guyye baggaara puulaassi tokkido mittay des.

maayo keettay beettees, asa malatiyaaba maayuwa mayssi uttidooge beettees. wuygge woykko garssa asay yexxiyoosay shuchcan oosetti uttidaagee beettees. goday qassi boota qalamiyaan tiyyetti uttidaagee beettees. hara qassi dumma dumma maayotikka beettoosona.

keippe lo''iya hanotan ka'idi giigida katta issippe shiiqi uttidaagee beettees boynay beetteesi boyee beettees donoy beetteesi hara pilaa malatiyaabakka beettoosona eti muliee qassi shiikiri issippe uttu uttido samppay issippe eta mulee shiishshoy kuttee daroti appe giigees hagee beettees

Issi macassiya eqqidara beettawussu. He maccasse matan duge goggiya soossoy beetees. Qassikka hara mittatti beetosonna.

kushe ooso hiillatinne so miishati beettoosona hageeti daroto asay son tamaa eettidi go''ettanaassi maaddiyaa miishata etappe ha baggaara bonccoi mittaa bonccoi biittan ulluuttidaagee beettees eti ubbaykka utuuttiroi biittaa bolla gidiywaa mala beexxees

wolayttan eratteda yettanchcha cafaaqo alimaayoy be'iidi deetees wolaytta wogaa maayo mayiidi koppiya wolaytta wogaa qonccissiyaagaa wottidi wolaytta banddiraappees sintta baggara eqqidi aasayiddi de'iyaagaa be'eettees

Hariyaa gaare ogiyaara biyage beettees. A bolli asay kiyi uttidage beettees. Apple guye baggaara qassi cora asay tohuwan hemmettidi diyageti beettoosona. Eta miyiyan qassi korinttiyaa poo'uwaa immiya mittay beettees. Keettaykka hara hara dummabatikka beettoosona.

Kafiya mittaa bolli utta uttidaara beettawusu. Ippe guyye baggaara maata meray de"iyoobay beettes. Iyyoo sintta doona heeray keehippe zo"i uttis. Qefee qassi malatanaassi ekkes.

Misiliyan nuuni be"iyoyi asayi miyo kattata be"iiddi de"os. Oyttayi des unccayi des shoolloyi des qassi eta muliya shiishshidi oyqqi uttida samppayi diyoogaa mala be"os. Ha baggaara xibisiya geetettiyagee de"es yawu urqqaappe merettida miishshan giigis ubbaykka.

gade zerin biron pude furggio kidi de'iya kaattati beettoosona. lo"iya hanato kiittidaageeti beettoosona. etappe sintta baggaara heezzu asati eqqidi a biidi de'iyaageeti guye baggaara qassi hara mittayinne dumma maatati beettoosona.

Issi maccaasiyaa bagaden uutta uttiraara beettoosi ippe miyyiyan biron phalqqin mokkida haaxay beettees. miyye baggaara qassi maaleekka uutta mala xo'etti uttiraagee beettees. guyye baggaara badalai zerettidi biron puutiidi de'iyaagee beettees.

Gakkida tukkiyaa ayfiyaa issippe shiishshuuttidoogee beetteesi heezzu asai awan miccidi a naagiidi de'iyaagee beetteesi guye baggaara keettay de'iyaagee beetteesi appe qassi goe baggaara hara mittay ayfeti beettoossona.

issi keetta asati beettoosona. azinai dees shaara maccaasiyaa de7awusu eta naa7aa nayye qiibaliyaa beettoosi maata halatiyaabaa bolli eqqouttidosona etappe goye baggaara qassi so7o meranttie tiyettida godai beettees. huuphessa baggaara poo'oi beetees.

kehiippe giigida zarphphee beettees zarphpiyaappe garssa baggaara kanttiya killiippe dugeta goggiyaa haattai beettees. ha haattaappe ushachcha baggaaranne haddirssa baggaara mittay maatayinne dumma meretati beettoosona killi qasi gaxaara soosso malatiyaabaappe haattai dugetaa woxxii de'iyaagii beettees.

Wolaytta sodo yimbburshshe beettees. so baggaara dumma dumma keettai keexettu tiraa beetees coraasay qassi giddo geliiddeeka beettees. ushachchanne haddirssa baggaara mittaa ayfeti diyaageeti beetoosona hara gidduwaarakka qassi hara mittaa tohettu tiraageetii beettees.

kaameti bantta oogiyaara kanttiri biidi de7yaageeti beettoosona etappe goye baggaara korinttiyaa mittai eqqoottidaagee beettees issi maccanayya kanttaida diyarakka beettawusu sintta baggaara mittaa ambba pulayanwu to kki uttido mittai beetteesi hara keettatikka kehippe lo77iya hanotan keetettidi de7iyaageeti beettoosona

Mettaa ayfetuppe muuzee ka'idaagee issippe kaqettuttidaagee beettees giyan asai baasi zal''anaassi kaqqii uttidoogee beettessi a miyyiyan doono issippe shiiqi uttidaagee beette sintta baggaara asay uuttidaagee beettees appe sintta baggaara qassi keetta malatiyaabaykka beettees

cora asai issippe shiiqiri kattaa miidi de'iyageeti beettoosona. Eta sinttan eti uyiyobatinne qassi kattara tushirimiyo barbbare giiguuttiraagee beettees. Kattai uttidoy yeechchaa bolli giddiyoogaa mala yeechchai qassi garssaba gara hiixetti uttidaagee misilian beettees.

xaliyaadan maaddiya mittati beniisappe asay goettiidi de'iyo mittati to ixxuttidaageeti beettoosona biittaa boli toixxuttidoogee beettees maata merai de'iyoogaa mala misiliyaappe qassi nuna bessees

Misiliyan nuuni be'iidi de"iyogee issi na'ay wolaytta wogaa maayuwa hadyiya maayi uttida na'aa beiidi doos. Kushiyan saatiyaa wotti wottiis. Hagee dunguzay benisaappe doommidi wolayitta asay ba wogaa qonccissanassinne dumma dumma keehippe lo'iyaa sohuwaa xeegi bonchcho sohuwaa xeegettiyo saatiyan maayidi biyo maayotuppe issuwaa.

Asay issippe shiiqidi taariike sohuwaa be'aanawu bididiyaageeti beettoosona. ha taariike sohuwaa sunttai moohchena boraago gonggoluwaa geetettees ha bootta suraabiya na'ay maayi utiroogee a qonccissee etappe sintta baggaara mittatinne dumma dumma meretati beettoosona.

geippe coraasay issippe shiiqi uttidaageeti beettoosona attumanne maccaasai issippe des miyyiyan hadiya maayuwaa maayoottida issi bitanee de'es ubbaikka bantta wogaa qonccissiya maayuwaa maayi wotti didosona

tophphiya kiike moconaa dottoriya ahmeda abinne dumma hara bonchcheettida asati de'iyageeti beettoosona. miyyiyara paappayaa mittay de'es. ushachcha baggaara haddirssa baggaara guyye baggaarakka hara kattaa ayifeti beettoosona. eti heezzay paappayaa oyikki uttidageeti beettoosona.

hiila oosuwaa masettidi mittaappe masettidi giigida shochcha mittai beettees. ha shochcha mittai darodo keettaa keexxiya asai woi harabaa oottia asai mittaa unggi simmidi qoo7idi kobbiyaa duge wargganaassi maaddiyaa mittatuppe issuwaa i uttidoi qassi biittaa bollaan gidiyoogaa mala misiiliya.

heezzu asati beettoosana. heezzu asatu garssan naa77ati seeraa naagissiyaageeta. issoy qassi kaamiyaa laaggiyaagaa. kaamiyaa laaggiyaagee seera naagibeennaagaappe denddidaagan aasi gidiyaa maqqaccuwaa immanaassi sintta baggappe targgaa birshshiidi de7iyoogee beettees. eta miyiyan guyye baggaara maataynne qassi mittaykka beettees.

wogaa xalee talibai beettees hagee daroto geze hirani mokees asay karshoi aybay asa guuran denddishin baqqikko asai daaxxiri asa ushsho bare asaassi xala gidiri asaa harggiyaappe pattiya xale gidiyoogan erattiis

goshshaa oosotinne meretetta heerati beettoosona. uuttay biron mokiiddi de7iyaagee beettees. sintta baggaara qassi mittay tookettiidi dicciidi de7iyaagee beettees. appe sintta baggaara deree beettees. deriyaappe sintta baggaara qassi xoqqan saloy beettiyaageekka de7ees.

goshshaa oosoti beetto sona badalay de'es utay dees manggoidees aukkadoidees guweeba gara qassi mittaa efee harayka beetteessi etappe guyye baggaara qassi keettaynne deree de'iyoogaa mala misile bessees

Ha'i ha nuun be'ide de'iyooge so medoosatuppe qommotuppe issuwaa deeshsha be'ide de'oos. Etaara eta xaphon naa''u asati eqqidaageeta be''oos. Etappe guyyee baggaara uuttay de'ees, tukkee de'ees. Hara qassi ayfiya immiya dumma dumma katta ayfeti de'iyooga be'ide de'oos

naa''u qiiba naati bantta son oyddiyaa bolli uttidi asayi didiyaageeti beettoosona issoy luxiobaappe luxiidi de'iyaagee era woykko era demmiidi de'iyaagee beetteessi issi naayiya michche qasse ha miyiyan akka uttara aara luxaydda de'iyaara beettawusu

siyaa naagisiya gadaawati issippe shiiqidi haasayiddi de'iyaageeti beettoosona. etappe sintta baggaara eti uyyo haattay beetteessi etappe guye baggaara qassi pulla meranttiye tuuttida goday beettees eti ubbaykka utti uttidaageeti beettosona. etappe goye baggaara hara eti uttiyo oydetikka beettees.

Misiliyan nuuni be"iyoogee shixxaa geetettes. Shixxay daroto wolayitta asay uuttaappe qaxcidi gobbaa ekkidi mexxidi son uttanaassinne shemppanaassi go"ettiyo miishatuppe issuwa. Daroto gezze heeran beettiya uuttaappe merettiyaba.

aakidi giigida katta issippe shiiqi uttidaagee beettees wolaytta boynay donoynne qassi barbbaree daaxettida giigi uttidaagee beettees etappe eta muliyaa shiishshiro oykki uttida yeechchade yeechcha peggaarssa baggaara birata saynie ees birata sayniyaa peggaarssa baggaara qassi duppappe giigida qonuunay eta muliyaa shiishshiro oykki uttidaagee beettees

Goshshaa oosoti beettoosona. ha baggaara biron laallaman zerettidi dicciidi de7iya badalahi beettees. ya baggaara keehippe lo77iya hanotan lokkomay mookiidi de7yaaba malateesi. appe guye baggaara qassi muuzee ayfiya imiidi de7iya muuzee beettees. guye dumma dumma qassi hara mittatikka, appe ya baggaara beettoosona ha bagga sinttara qassi asati eqqidi ha goshsha oosuwaa xeellidi de7iyaageeti beettoosona.

Asay tukkiya uyyeyoosainne sheleeshshettiyo sohoy beettees. Appe sintta baggaara shuchchaappe giigi uttida asay hemettiyo ogee beettees. Maayo malay woxaleti uttidaagee beettees. Appe bolla baggaara qassi keetaayyo heregay giigi uttidaagee beettees.

keehippe lo''iyaa hanotan giigida parnniicheeriyaappe giigida so giddo miishati beettoosona uttiyo oiydee beettees guye baggaara qassi adil''e miran tiyeti uttida goday beettees ha baggaara qassi dumma zo'i ekkana malatiya meran tiyeetuttidaagee beettee sintte baggaara qassi heregaikka de7iyaagee beettees garssau wuigee qassi shuchchaappe osettidi giiguttidaagee beettees

Cora asai issippe de'iyaagee beettees yalaga asainn cima asai diyoogaa mala misiilee bessees. eti ubbaikka eqqedoosan lo"iyaa maatay mokkuuttidaagee beettees mittayi beettees goe baggaara qassi shuhettida ashoi de'iyaagee beettees. hagaa mali saatiyan asay laayta laamiyaa baalee gakkiyo saatiyan wolqqibaynaasaa maaddanaassi yida hara wolqqay de'iyoosaykka beettees.

Issi aaway pomppan haasayidi dei'yaagee beettees i maayido maayuwaa wolaitta wogaa maayuwaa maais qassi wolaitta wogaa qonccissiya baraneexaakka huuphiyan atiyootis appe guebaggaara uuttaa yeehchai lo"iyaagee mokouttidaagee beetteessi. hara dumma dumma kattaa ifetti beettoossuna mittai qassi appe guyee baggaara de'iyaageekka beettees

Toophphiya kiike moccona dottoriyaa Ahimed Aaba be"iiddi de"oos. Mittaa tokkiyoogan mittaa puutiya oykkidi doozatu garssan eqqidaagaa beettes. Aappe ya baggaara daro mittati beettoosona. Maatati beettoosona. Dumma dumma qommo mittatikka beettoosona.

Yettanchchay ooratta yetta kessidooga odees. Qalehiwotte yettanchcha gidiyooga xuufe yootees.

Kushe hiillaa oosotinne so buqurati beettoosona mooqee kaqettuuttidaagee beettees. ha mooqee daroto kacaama mizzaa shukkidoogaa masin giigiyaabaa qommo baggaara qassi urqqappe giigida shaatee lo"iya shaatee kaqetti uttidaagee beettees.

shuchchan keexettida keettay beettes. aayyo pengge woykko geliyosay birataappe giigida sanqqay giigi uttidaage beettes. keettaappe sintta baggaara qassi poo'uwa immiya koorinttiya mittay eqqidooge beettes. qassi keettaayyo giddo baggara manggoynne hara kattaa ayifeti diyageeti beettoosona.

Beni Wolaitta wurssetta kawuwaa xoona gaagga beiddeetees a pootoi karetta misiliyan siilettu tidaagee beetees qassi bolla bagga kohoi adil"e meran tiyettu tidaagee beeteesi itoophphiyaa banddaraa qonccessiya dumma dumma meray de'iyo batii tiyettuu tidaageetii beettoosona.

korima booray giyan mittaara qashetti uttidaagee beettees booraappe ya baggaara coora hara miizati doosona etappe sintta baggaara qassi naa''u asati attumagaaranne maccaariira eqidi haassayiyaageeti bettoosona ha bagga baggara qassi zo'uwaa maayida issi bitanee liyoogaa malay beettees

wolla wogaa qonccissiya wolaitta keettai lo77iya hanotan kexxatettu tiraagee beettees hagee oofaa allaanan gasubba ambban beettees appe guye baggaara dirssai direttu tiraagee beetteesi hara darkkuwaa kattati zirettu tiraageeti woikotookettu tiraagee bidibeettoosona appe goye baggaara qassi hara dumma ooso keettadi beettoosona

Issippe cora asay issippe shiiqidi wolaitta wogaa erissanaassi duridi de'iyaageeti beettoosona. issi bitanee ha baggaara eqqidi kaameeran eta denttiidi de'iyaagee beettees. etappe miyye saara ushachcha baggaaranne haddirssa baggaara dumma dumma keettati beettoosona. anbbaapuulaido mittati beettoosona. hara batikka beettoosona.

Naa"u asati eqqidaageeti beettoosona yelaga na'ay cima aawaassi galataa markka woraqataa emir de'iyaagee beettees eta miyyiyan uttiyo baiddees etappe guye baggaara godai phalkketuuttidaagee dees etappe qassi guye baggaarakka ambbaa puleno oikko daroto dirssadan maaddiya mittati toketi uttidaageeti beettoosona hegaappe guye baggaara qassi mangguwaa putee oiko manggoi gakki uttida manggoi beettees.

bonchchai baagadi uuttidaagaa be'oos appe guyye baggaara haaxay balqqen mokkidaagee de'ees badalaa biron gakkidi diyaa badalay yalaaga badalay dees muuzee de'ees yaa baggaara shonkkoroy de'esi duma dumma hara kattaa ayfeti zeeretti uttidaageeti beettoosona

kushe hillaa oosoi beixai beettessi hegee daroto olaittan mitta asai sonqqeranaassinne keippe wolqqaama woikko ceegira mittai kiyonaitikko pinccidi kessanaassi maaddiya birataappe giigida so miishsha

Ha misiliyaan nuuni be''idi de'iyoogee zal"e keettaa be'iidi de''oos. geliyoosan bolla baggaara eta oonatettaa eta oossuwaa qonccisiyaa eta xuufee de'iyoogaa mala be'oos. sintta baggaara birata penggee de'iyoogee beettees. garssan qassi hara dumma dumma ichchiyoo miishshati de'oosona.

Cora uutay tooketti uttidaagee beettees. eta miyyan dumma dumma kaattay petiddoosona miyyara gakkibeenna garddoy woykko maalee miyyan maaleeti uttidaagee beettees hara dummabatikka beettoosona.

wolaytta woga keettay keetatu uttidaagee beettees miyyiyan dumma dumma kattaa ayfeti darkkon de'iyaageeti beettoosona sintta baggaara qassi miizee karen zin''u utiraagee beettees miizee zin''osan lo''ya maatay mokki uttidaageekka beettees

Misiliyaan nuni be'iidi de'iyoogee wolayttan korima booraa be'iidi de'oos. wolaytta darotoo laytta laamiyaabaa hagaa mala payya woykko woggaa keehippe daruwaa modhdhida booray shuhettees. xeelliyoode keehippe lo"ees. ayoo malkkee demo bullaa getettees. hagaa booraa malkkee.

Manddaraa haggazzaa immiyaa motoree beettes. Cora asay bantta ogiyaara kanttiiddi de"iyaageeti hegeeti asatikka beettoosona. Ogiyaappe ya bagga baggaara keettay de'ees. Mittay beettes. Mittay beettes. Koorinttiya poo"uwaa immiyaa mittaykka eqqidaagee beettes.

Amarettida asayi eqqidi sarotaa qonccissiiddi de'iyaaba malatoosona. Naa"u naati sintta baggaara eqqidaageeti bootta apalaa maayi uttidosona. Issoy seeraa naagissiya gadaaway des. Etappe guyye baggaara koopo malatiyaabay hara meretay des.

ha misiliyan nuuni be'iidi diyoogee dario asay qoometidinne issippe eqqidi duriidi diyaageeta be'oos. darotoo issi biittan layttaa lamee gakkiyo saatiyan hagaamala kaasay kaa'etees.

Naa"u asati bantta goshshaa gaden kattaa bantta zeridoogaa bul"iddi de'iyaageeti beettoosona etappe guye baggaara qiibanaati de'iyaageeti beettoosona ha eti bul"idi de'iyo kattaa garssan uutteinne hara dumma kattaayyo asa maaddiyaabati de'iyaageeti beettoosona.

maayo keettai beettees maayo keettan ashangguluutata dumma dumma qomma maayuwaa maisuuttidoogee beettees caammai ha baggaara zo'o caammai de'es zo'o caammaa miyyan dees hara bolaaliyaa gixxouttidoogee ashanguluutiyaa gixuuto bolaalei dees qassi maayo keettaa goriiyo biraatappe giigida pengge woykko sanqqai dees

Macca asati giyan goshshaa ayfe oosota shammanawu shiiqqidaageeti beettoosona eti shammanawu shiiqqidobatuppe doonoy beettees hara santta malatiyaabalati beettoosona issoy ya baggaara mootoriyaa oyqqidi eqqidaagee beettees appe guye baggaara qassi keettay beetees